tini misile la'neemmoti leellishshannohu mittichu wedellichi kurrikurrete yinannita woyi gaarete yinannita xiiwanni dikkiranni noo mannira owaante aanni leellannoha hakkonne misile leellishshanno.

Tini misilete aana la'neemmoti misile kultannonkehu woy egensiissannonkehu xawissankera dandiitannohu kalaqamu aanano woy qooxeessaho haqqubba babbaxxitewoota ikkitanna kurino caaleho arrishsho gantannokki gede kaa'litannonna hattono huxxubba leellishshanno misileeti yaate.